Nxa omongikazi behlaba umntwana. Kumele umama abambe umntwana kuhle ,ukuze umongikazi amhlabe . Abantwana abanengi nxa behlatshwa ijekiseni bayakhala ngoba ibuhlungu.

Kulezi insuku abantu abanengi sebehlala bevalile amakhala. Ezibhedlela odokotela labo mongikazi bayabe bevalile amakhala kanye lezandla begqokile amagilovisi bagqoka lempahla zabo ezibavikela ukuthi bangatholi umkhuhlane.

Lokhe kwabalomkhuhlane owaqeda abantu amazwe amanengi obizwa kuthiwa yi COVID19. Abezempilakahle esibhedlela sebehlala bezivikelile ngokugqoka impahla zabo bevale amakhala kanye lemlomo lezandla.

Owesifazana uthwele imayikhi esandleni. Uphiwe ithuba ukuthi ekhulume. Kugcwele abantu bezempilakahle. Umile phambi kwakhe ulephetshana elibhaliweyo ngamabala alithanga. Abezempilakahle bayafundisana indlela okumele bevikele abantu emkhuhlaneni.

Abezempilakahle bahlezi ezitulweni ezilombala obomvu, bagqoke impahla ezimhlophe ezesibhedlela bavala amakhala ezandleni bagqoke amagilovisi. Bahlala abantu ijekiseni bebavikela emikhuhlaneni.

Kuqakathekile ukuthi abantu behlale bezivocavoca imizimba leyi kwesinye isikhathi begijime. Umzimba kubanzima ukuthi uphombukubanjwa ngumkhuhlane umzimba uyabe usuhlala uqinile njalo uhlanzekile ngasosonke isikhathi.

Abezempilakahle ababili abagqoke impahla eziluhlaza bavalile ekhanda bavala lobuso babo bezivikela emikhuhlaneni eminengi esihluphile imikhuhlane efana laboCovid 19 ethelelwana ngomoya.

Kulezi insuku esibhedlela sebenamathisele iphetshana elilomfanekiso etshengisa abantu begeza izandla kuqakathekile ukuthi abantu bageze izandla, kulomkhuhlane osuhluphile owesihudo, abantu abanengi ngemuva kokusebenzisa izambuzi kumele begeze izandla laloba bengakadli laloba sebeqedile.

Abezempilakahle nxa bekhuthaza abantu sokulomkhuhlane oyabe usuqedile abantu ukuthi ababuye esibhedlela bazohlatshwa amajekiseni abanye bayayala umuntu ecine ehamba esibhedlela esegula. Kanti kuqakathekile ukuthi umuntu ehlezi ezivikele emkhuhlane ungakambambi.

Abantu abanengi abahleziyo, abesifazana kanye labesilisa. Basemkhankasweni wezempilakahle ,bayafundiswa indlela okumele bezivikele ngayo emikhuhlaneni eminengi.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi benganathi amanzi angcolileyo. Idamu elikhulu elilamanzi ,amanzi lawa ayangena laloba yizibungu .Awahlanzekanga akumelanga abantu bewanathe , ngoba bengawanatha bazagula.

Umntwana oyinkazana usemgodini, ugqoke isigqoko sakhe esihle, uyagezisa amapheyili ufuna ukukha amanzi. Amapheyili alombala omhlophe, usendaweni egcwele izihlahla.

Owesilisa okha amanzi, kulempompi esimbili eceleni kwake. Ubambe isigubhu esilombala olithanga, uyahlekelela, uveze amazinyo amhlophe. Ngemuva kwake kule zihlahlakazana eziluhlaza.

Isakhiwo sesibhedlela kulokhe kungakaphela ukwakhiwa sebeyakhe izindlu ezimbili izitina zilokhu zingwele zizinengi kukhona esinye isakhiwo okumele besiyakhe.

Abantu bezempilakahle bame phambi kwesakhiwo esakhiwe kuhle kakhulu. Sipendiwe umduli ngependa elithanga silamafasitela amanengi atshiyeneyo. Kwelinye icele kulotshani obuluhlaza lesihlahla esikhulu.

Abantu bezempilakahle ade besemhlangamweni. Bathe sebeqedile babona kungcono ukuthi bethathe impikitsha bamile abesilisa Kanye labesifazana abanye bagqoke izikipa ezimhlophe ngemuva kwabo kubhaliwe ngamabala alithanga abamikhona.

Umama uquthile lapho okukhiwa khona amanzi. Uthwele isigubhu esikhulu ,esilombala olithanga. Isigubhu sihlezi phakathi kwamaditshi ,ngemuva kwakhe kulempahla eziwatshiweyo zachaywa.

Abantu abezempilakahle bahlezi kukhona wesilisa omileyo phambili ogqoke isudu elombala omnyama leyembe elombala omhlophe wafaka lethayi elombala obomvu, ugqoke amagogorosi, eceleni kwakhe kulezitulo ezingahlalwanga ngabantu ngemuva kubhaliwe ngamabala amhlophe.

Abantwana abaquthileyo ababili bayageza izandla ingcekeza abayithandi ngabantwana abafuna ukuhlala behlanzekile ngasosonke isikhathi omunye ugqoke isikipa esilombala obomvu.

Abezempilakahle abamileyo phambi kwesakhiwo, abesilisa kanye labesifazane. Isakhiwo abami kiso siphendiwe emdulini ngependa elombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo sibhaliwe phezulu laphansi.

Umama usemgodini uthwele amabhekede akhe amanzi amanengi elinye lilombala obomvu elinye lilombala olithanga. Umama uyagezisa isiciko. Umama ingcekeza akayithandi. Kuqakathekile ukuthi umuntu anathe amanzi emabhakedeni ahlanzekileyo.

Abantu abamileyo abesilisa labesifazana, abanye omama babhabhule abantwana. Kukhona abezempilakahle abahleziyo bathwele amabhuku abo .Bayabuza imibuzo bebesebebhala phansi besebenzisa usiba.

Abantwana abamileyo abanengi, abanye bayageza izandla phansi kulenditshi enkulu elombala obomvu. Abantwana abayithandi ingcekeza yikho begeza izandla bezivikela emagcikwaneni amanengi.

Umama usesibhedlela uhlezi ubambe umntwana wakhe. Ulethe umntwana ukuthi azothontiselwa esibhedlela. Bamtholile udokothela esibhedlela, ogqoke ijazi elimhlophe usethontisela umntwana.

Abantwana ababili abaquthileyo bayageza izandla, abantwana abayithandi ingcekeza, omunye ugqoke isikipa esilombala obomvu, Kuqakathekile ukuhlala uhlanzekile ezandleni.

Abanye abantu abayabe belehlupho ezitshiyeneyo. Umuntu uyacabanga aze ayehlise inyembesi. Kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi umuntu nxa lehlupho ethole umutu wokuxoxisana laye. Isikhathi esinengi, abantu abanjalo bacina sebehlanya.

Umntwana kajabulanga phakathi kwabanye abantwana ufake izandla ekhanda uyakhala inyembezi ziyaphuma ngemuva kulomama othwele isigojana kugcwele abantu abanengi kanye labantwana

Namuhla ubaba ubelezethekeli ezivela kwabezempilakahle esbhedlela sabantu abagula ingqondo ubaba uselesikhathi umama wamtshiya .Ubaba ubekhathazeke kakhulu useze engumuntu olahlekelwa ngu mcabango ngakho abezempilakahle bamvakatshele.

Umuntu akumelanga etholakala emile yedwa ecabanga nzima kwesinye isikhathi umuntu uyacabanga nzima ecine esehlanya ngakho kuqakathekile ukuthi athole umuntu ozamtshela okumhluphayo ngaphakathi kwakhe

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo ,kuhlezi abantu abangomama .Ababili bathwele abantwana ezandleni ,omunye uhlezi phambikwakhe kulethafula elomakhala ekhukhwini.

Esibhedlela kukhona abantu abasebenza abantu . Abantu abalohlupho bayahamba kulabo bantu esibhedlela ufike ukhulume uhlupho lwakho kukhona indlela abakuncedisa ngayo. Siyababonga laba abantu

Ekiliniki umduli awuplasitwanga uyakhwe ngezintina phezulu ubhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka kukhona njalo amafasistela angenisa umoya umnyango uvuliwe.

Umama uthandele umzimba ngetsaru phezulu unqunu. Phambi kwakhe kulommtwana omncane olaliswe embhedeni olombala omhlophe. Umama usanda kubeletha uhlezi esitulweni.

Esibhedlela kukhona umuntu oleleyo ogqoke impahla zesibhedlela. Ugqokile emakhaleni isifonyo wavala lomlomo, eceleni kwakhe phansi kulomtshina omhlophe. Phansi kuhlanzekile kuyacazimula akula ngcekeza.

Esibhedlela kumbe ekiliniki, kulendawo elotshani obuluhlaza phansi. Kuphinde kuhlanyelwe izihlahla. Kubeleyinye indawo, elamabhakani amhlophe phezulu. Abhaliweyo. Esibhedlela kulezakhiwo ezinengi. Kanye lezindlu lapho abalalisa abantu abagula kakhulu.

Ibhakani elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elibhaliweyo ngamabala amhlophe, lisesibhedlela liyabe litshengisa abantu indawo okumele beyekiyo. Esibhedlela kuhamba abantu abagulayo besiyathola uncedo.

Umama uhlezi usesibhedlela uthwele umntwana ukuze umongikazi amhlabe kuhle umntwana. Umongikazi ugqoke ijazi elimhlophe lesifonyo emakhaleni waqhiya ngeqhiye emhlophe.

Esibhedlela kumbe emakiliniki kumele kuhlale kuhlanzekile phansi ngaso sonke isikhathi. Abantu ababili ababhabhule abantwana esibhedlela omunye uthwele isikhwama.

Isibhedlela esiyakwe ngezitina ezilombala obomvu kukhona amafasiteli njalo angenisa umoya phansi kuhlanzekile akula ncekeza ngitsho lona iphepha esibhedlela kuqakathekile ukuthi kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke iskhathi.

Kusesibhedlela imithi eminengi ebuya esibhedlela iyabe iphakathi kwamabhokisi amakhulu njalo amabhokisi la ayabe evaliwe ukuze imithi ephakathi ingatshaywa ngumoya

Abezempilakahle abahlezi egangeni balamatafula phambi kwabo amhlophe lezigubhu zamanzi. Bona bahlezi bagqoke amajazi amhlophe bavala amakhala kanye lemlomo, kukhona abantu ababahlolayo umkhuhlane weBP.

Abanye abantu abayabe sebegula kakhulu bayabagijimisela esibhedlela ngemota. Kukhona imota emileyo elombala omnyama, kukhona njalo indawo elotshani obuluhlaza, izakhiwo eziyakhwe kuhle esibhedlela.

Umama usesibhedlela usebelethile umntwana, uhlezi embhedeni ugqoke isikipa esimhlophe. Owesilisa odlalisa umntwana olele embhedeni eceleni kukamama kulowesifazana oqhiyileyo ikhanda ngeqhiye emhlophe .

Owesifazana ofundela ukubangudokotela uhlezi uthwele umakhalekhukhwini esandleni. Ugqoke ijazi elimhlophe, kwesinye isandla ubambe usiba, phezulu kwetafula kulamalaptop.

Abafundi abafundela ukuba ngomongikazi loba ukuba ngodokotela kukhona eminye imithi eyabe iphakathi kwamambodlela ayabe elezivalo ezimhophe kube sokubhalwa okungamaphetshana okuncane okumhlophe benamathisele kulawo mambodlela

Abezempilakahle, akade befundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi. Sebephumelele ezifundweni zabo. Sebephiwe izethifikhethi. Bazithwele ezandleni. Abanye bagqoke amajazi amhlophe. Bavala lamakhala, lomlomo.

Abantu abafundela ukuba ngo Dokotela kumbe o Mongikazi abagqoke impahla ezimhlophe. Omunye uthwele usiba esandleni lebhuku elilephetshana elimhlophe. Bami endaweni ependiweyo umduli.

Soluphumile usuku lapho omama bonke abacelwa khona esibhedlela besiyahlolwa umkhuhlane owekhensa. Omama abanengi sebebuya bekhala ngezibeletho zabo ikhensa yesibeletho, bayabe befundiswa indlela okumele bephile ngayo nxa sebelawo lowo mkhuhlane.

Abezempilakahle nxa ugula befuna ukukuthatha igazi kukhona okungamagajana kwabo okuncane okulezivalo eziluhlaza lapho abafaka khona igazi lakho ungabe ukwehlela befuna ukukuhlola isikhwehlela lakho bayafaka phakathi

Omama basesibhedlela, balande ukuyahlolwa izibeletho ngodokotela bezibeletho, kumbe odokotela abakhangela ngempilakahle yabomama. Bahlezi balindele ukungena bebonwe ngodokotela.

Abantu ababili abamileyo, owesifazana, kanye lowesilisa, owesilisa ugqoke ibhulugwe elilombala omnyama, lezicathulo kanye lebhatshi elimnyama wafaka ibhanti ebhulugweni ubambe iqolo.

Esibhedlela. Ungangena phakathi, umduli ophendiwe kuhle ngephenda elithanga khanye la phezulu. Kukhona ibhakani elibhaliweyo ngamabala amnyama. Kweyinye indawo kubhalwe ngamabala abomvu, kuhle kuhlanzekile phakathi.

Esibhedlela nxa ungakangeni esangweni kulebhakane elikhulu elibhaliweyo ngamabala amhlophe ibizo lesibhedlela. Langaphansi libhaliwe ngamabala amnyama. Nxa kusebusuku kukhona isibane esikhanyisayo.

Esibhedlela odokotela bahlezi ezithulweni. Bagqoke amajasi amhlophe. Kule thafula enkulu. Phezulu kethafula kugcwele amakhomphuyutha abawasebenzisayo.

Abantu abagulayo abalele emibhedeni, imbheda ihlukaniswe ngama khetheni amanengi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka , odokotela nsukuzonke ekuseni bavukela ukuzohlola izigulane zabo

Esibhedlela kulezindlu ezinengi lapho odokotela abahlolela khona abantu. Kukhona njalo ifasiteli elivalwe ngekhetheni elilombala omhlophe phezulu emdulwini kubhaliwe.

Esibhedlela ungangena phakathi, edulwini kukhona iphetshana elimhlophe, ilinamathiseliweyo, ilibhalwe ngamabala amhlophe kanye lamabala amnyama. Kubhaliwe njalo imithetho yesibhedlela okumele abantu bayilandele.

Umama uhlezi esitulweni esibhedlela uqhiyile ikhanda ,ugqoke isikipa ezilombala obomvu ,wafaka ilembu elimhlophe phezulu. Eceleni kumile owesifazane ovalileyo amakhala . Kukhona njalo omunye ohleziyo esitulweni

Esibhedlela kukhona omileyo ogqoke ijazi elimhlophe. Kukhona njalo lomntwana omi duzane kwamaluba. Isakhiwo sesibhedlela sipendiwe njalo sibhaliwe phezulu.

Sesize saphela isibhedlela esithethe iminyaka emibili belokhe bezama ukusiyakha. Siyakhwe kuhle kakhulu kulotshani obuluhlaza phansi njalo kulamaluba acecisileyo. Kulebhakane eliluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe.

Esibhedlela nxa ungena esangweni phezulu kulebhakane eliluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe. Ungangena phakathi kulezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo, imiduli yalezi zakhiwo ipendiwe phansi akulangcekeza.

Abezempilakahle abamileyo abanye bagqoke impahla ezifananayo eziluhlaza okwesibhakabhaka kukhona itafula phezu kwetafula kukhona ibhokisi elikhulu elimhlophe.

Umuntu omileyo esibhedlela ugqoke ijazi elimhlophe. Kukhona njalo umntwana omileyo. Eceleni kulamaluba acecisileyo. Isakhiwo sesibhedlela sipendiwe, phezulu sibhaliwe ngamabala amnyama.

Esibhedlela ungahamba odokotela befike bekulalise kutsho ukuthi uyabe ugula kakhulu. Bayabe besenzela ukuvuka nsukuzonke ekuseni bebuya odokotela kumbe omongikazi bezokuhlola.

Imota yesibhedlela ethwala izigulane .lmota leyi ilombala omhlophe eceleni ilomzila obomvu ibhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka . Iluncedo kakhulu ebantwini abagulayo abangasakwanisi kuhamba .

Abantu bamile esibhedlela labazempilakahle abagqoke okumhlophe, abasilisa kanye labesifazana labantwana. Eceleni kwabo kulesakhiwo esipendiweyo umduli ngependa elithanga, sabalwa phezulu ngamabala amnyama.

Abezempilakahle abesilisa kanye labesifazane abavalileyo amakhala lomlomo ngemuva kwabo kukhona imota yesibhedlela emileyo. Imota leyi abesibhedlela bayisebenzisa ukuthwala izigulane.

Owesilisa omileyo udokotela ogqoke ijazi elimhlophe uyahlekelela uveze amazinyo umi duzane komnyango .Phezulu emdulini kubhaliwe ngamabala ugaxe ithulusi yabo dokotela .

Esibhedlela kumbe ekiliniki, kulendawo elotshani obuluhlaza. kulebhakane phezulu, elilombala omhlophe, elibhaliweyo. Izakhiwo, eziyakhwe ngezitina. Ezinye njalo, ziyakhwe ngamatshe.

Owezempilakahle owesifazana ugqoke ijazi elimhlophe endlebeni ugqoke amacici ubambe ibhokisi lomuthi kukhona ikhabothi elombala omhlophe elamashelufu atshiyeneyo egcwele amabhokisi emithi.

Owesifazana esesibhedlela ogulayo ugqoke isikipa esilombala obomvu phezulu wavala amakhala ngesifonyo esilombala omhlophe. Eceleni kulo wezempilakahle emhlaba ijekiseni egqoke amagilovisi ezandleni.

Esibhedlela phakathi kukhona ikhemisi .Nxa umuntu ephuma kubodokotela beqeda ukumbhalela umuthi uyahle eqonde ekhemisi eyethenga umuthi awubhalelwe ngudokotela.

Umama uhambe esibhedlela egula, uqhiyile ikhanda ngeqhiye emhlophe, uhlezi esibhedlela udokotela usefikile , udokotela uqale ngokumhlola umkhuhlane we Bp esebenzisa umtshina olombala omhlophe.

Owesifazane obambe emhlane wakhe uzwa ubuhlungu. Esandleni ugqoke inkombalanga ,emunweni ugqokile indandatho njengomuntu otshadileyo.

Nxa ungumuntu ufuna umzimba wakho uhlale uhlanzekile ngaso sonke isikhathi, ungathandi ukubhema, ungadli iziwiji, unganathi utshwala, ungabhemi amadrugs, uzahlala uhlanzekile emzimbeni.

Kulezi insuku ezibhedlela udokotela bengakalaphi izigulane sebefika ngokuqala ngokusihlola igcikwane leHIV bayathatha igazi emunweni udokotela uyabe egqokile amaglovisi ukuze engathintwa ligazi lesigulani

abesivazane ababili abaxoxayo omunye ugqoke ijazi elimhlophe wagaxa ithululusi odokotela abahlola ngayo inhliziyo bonke bavalile amakhala lomlomo ngesifonyo bahlezi endlini ependiweyo umduli

Abantu bezempilakahle abasendlini lapho abahlinzela khona izigulane, bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka ezandleni abanye bagqokile amagilovisi bavalile emakhanda bavala kanye lamakhala lomlomo.

Abanye abantu kwesinye isikhathi amehlo abo aba buhlungu ephume izilonda umuntu engaphuza ukuya esibhedlela ucina engasaboni ngakho kuqakathekile ukuthi egijimele esibhedlela eyethola usizo.

Abazempilakahle abahleziyo abagqoke okumhlophe phezulu, kuletafula efakwe ilembu elimhlophe phezulu kwetafula kulezigubhu zamanzi, kukhona njalo ithuluzi yabo dokotela abalalela ngayo ukutshaya kwenhliziyo.

Ujaha ugqoke iyembe elemkhono emide. Kuletafula oseqamelise ikhanda kiyo. Uselele ujaha ucabanga nzima. Kulento emhluphayo, kumele adinge umngane wokuthi axoxe laye.

Kulezi insuku esibhedlela nxa uhamba ugula odokotela bayafika bakuhlole igazi bephinde bekuhlole umkhuhlane weBP, bethi sebekulapha lokhu ohamba ngakho. Siyababonga odokotela ngokusindisa impilo zethu.

Umama usesibhedlela, bathi befika abezempilakahle bacela umama ukumhlola igazi. Bamthethe igazi emunweni befuna ukuhlola igcikwane leHIV kumama.

Abalezempilakahle bahlezi bagqoke amajazi amhlophe. Omunye ugqokile amaglovisi alombala omhlophe, uhlola owesilisa ohlezi logqoke isikipa esilombala obomvu lomhlophe i... mkhuhlane webhiphi.

Abezempilakahle ababili abahleziyo omunye ugqoke ijazi lamaglovisi elimhlophe, ubambe omunye wakhe umunwe, uyamhlola igazi ekhangela ukuthi omunye wakhe akalagciwane i HIV.

Abantu ababili omunye ngudokotela ogqoke ijazi elimhlophe. Phambi kwakhe uxoxa lowesifazana ogqoke ikepesi leskipa esimhlophe. Eceleni njalo kukhona abanye abantu abanengi abahleziyo abaxoxa labezempilakahle.

Abantu abanengi ikakhulu abesifazana sebehlutshwa ngumkhuhlane wekhensa ehlasela isibeletho. Ngakho abezempilakahle bayanxusa bonke omama ukuthi bebuye kusasemasinyane bezohlolwa izibeletho.

Owesilisa ogqoke amagogorosi ubambe umtshina omkhulu umtshina lowu utholakala esibhedlela endlini ebizwa kuthiwe kuse laboratory ulombala omhlophe kwezinye indawo omnyama.

Elaboratory sithola imitshina eminengi eyabe iphezulu kwetafula enkulu elombala omhlophe kukhona njalo amafasiteli angenisa umoya, umduli phakathi upendiwe.

ELaboratory kukhona imitshina emikhulu. Umtshina oyabe umkhulu ukuthi bayakwanisa ukufaka umuntu phakathi nxa befuna ukumhlola. Isetshenziswa ngodokotela ezibhedlela.

Elaboritholi eminye imitshina kumele ihlale endaweni eqandelelayo njalo kukhona itafula elombala omhlophe. Kukhona njalo amafasiteli angenisa umoya lesitulo esilombala omnyama.

Owesilisa omileyo wafulathela ufake izandla emuva uqgoke okumhlophe lasekhanda uqgoke ingwane emhlophe ngemuva kwakhe owezempila kahle obambe umtshina ehlola omileyo

Owesifazana ovalileyo ikhanda ezandleni ugqokile amagilovisi alombala omhlophe ubambe umtshina. Indlu akiyo ipendiwe umduli njalo ilemitshina eminengi lenkomitsho elombala olithanga lesigubhu samanzi.

Abantu bezempilakahle nxa bethatha igazi emuntwini ogulayo kukhona okungamagajana kwabo okuncane lapho abafaka khona igazi lomuntu. Isikhathi esinengi bayabe sebegqokile amagilovisi ezandleni.

ELaboratory kulapho omongikazi abahambisa khona izikhwehlela, kumbe amagazi., abantu esiyahlolwa. Bekufake phakathi kwamagajana amancane. Ungangena phakathi kukhona amaphetshana amnyama.

Eminye imtshina esiyithola esibhedlela, isetshenziswa ngamagetsi. Nxa kungelamagetsi imitshina ayisebenzi. Ngakho abantu abanengi abahamba esibhedlela, bayakhangela ukuthi amagetsi akhona, ukuze befike bahlolwe ngaleyo mitshina.

Elaborethori lapho okugcinwa khona imitshina eminengi. Imitshina leyi isetshenziswa ngodokotela nxa sekuthe kwabuya izigulane eziyabe zidinga ukuthi zihlolwe ngomtshina ukuze babone ukuthi umuntu ubulawa kuyini.

E laboratory nxa sebeqedile ukusebenzisa imithi amaphetshana emithi bayawajikela phansi abemanengi nxa sebetshayisa bayawabutha kusale kuhlanzekile kulekhabothi elombala omhlophe.

Amagajana alezivalo ezimhlophe alomuthi esiwathola elabhorithori, afakwe ekhabothini. Anamathiselwe amaphetshana amancane amhlophe, abhaliweyo imithi ephakathi kwamagabha lawa.

Odokotela abasebenzela elabhorithori ngasosonke isikhathi ezandleni kumele begqoke amagilovisi ngoba elabhorithori kugcwele imitshina kanye lemithi eminengi nxa besiya bamba imithi leyo kumele bezivikele ezandleni.

Ithulusi esetshenziswa ngomama nxa befuna ukuzihlola ukuthi bazithwele. Umama uyayifaka phakathi komthambiso wakhe. Nxa eseyikhipha, nxa umama ezthwele iyakhipha imzila embili, nxa umama engazithwalanga, ukhipha umzila owodwa.

Elabhoritori sithola imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela kanye lamathuluzi lemithi ngokunjalo. Odokotela abasebenzela elabhorethori isikhathi esinengi bayabe begqokile amagilovisi ezandleni zabo.

Elaboritori kukhona ifasiteli elivalwe ngekhetheni kukhona itafula njalo phezu kwetafula kule mitshina umduli phakathi upendiwe ngependa elombala olithanga.

Abantu abathathu abezempilakahle, ababili ngabesifazana oyedwa ngowesilisa ,omunye ugqoke ijazi elimhlophe , esandleni ugqoke inkombalanga wagaxe ithuluzi yabodokotela elombala omnyama ocazimulayo uphethe iphetshana esandleni.

Abantu abamileyo abagqoke izikipa ezimhlophe, duzane kwabo kukhona izimota ezimileyo. Eyinye ilombala omnyama, kukhona njalo izihlahla ezilama hlamvu aluhlaza phansi kuhlanzekile lapho abami khona akula ngcekeza.

umama uhlezi uqhiyile ikhanda wagqoka isifonyo emakhaleni esilombala omnyama eceleni u dokotela laye ugqokile laye isifonyo emakhaleni wagqoka lama gilovosi ezandleni lejazi elimhlophe uhlaba umama

Umama ubelethile esibhedlela kubuye abangani bakhe kanye lezihlobo zakhe bethwele izipho bezokhunga umntwana omncane bajabulile bathokozile.

Abezempilakahle abagqoke izikhipha ezilombala olithanga, kweyinye indawo kulombala omhlophe. Abesilisa kanye labesifazana bavakatshele esigabeni ,bathwele ibhokisi elikhulu elilomuthi phakathi .Abalapha ngawo izigulane.

Esibhedlela kukhona izitulo ezilamavili. Ezisetshenziswa ngabantu abagula kakhulu. Abangakwsnisi ukuhamba, kumbe abagogekileyo, njalo kulemitshina eminengi. Yokuhlola izigulane.

Esibhedlela sithola odokotela labo mongikazi abasindisa impilo yezigulane abasebenzisa amathulusi amanengi nxa beselapha izigulane kanye lemitshina .

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Eminye imitshina iyakwanisa ukuhlola ingaphakathi yomuntu, ihlole amaphaphu kumbe izinso ,njalo imitshina eminengi ilamavili phansi.

Isitulo esilombala omhlophe, phansi silamavili amanyama, kukhona njalo umbheda lapho isigulane esifika silale khona nxa sihlolwa kukhona lemitshina eminengi phakathi

Ithulusi elombala ocazimulayo. Ithulusi leyi itholakala esibhedlela iyasetshenziswa ngodokotela nxa beselapha abantu ababuya begula imikhuhlane etshiyeneyo.

Amanye amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ayabe elama vili phansi udokotela uyakwanisa ukuyifuqa nxa esesiya kwesinye isigulane kukhona umbheda lapho isigulane esifika silale khona nxa besihlola.

Esibhedlela kukhona isitulo lapho isigulane esifika sihlale khona nxa sihlolwa. Isitulo lesi silamavili phansi. Kukhona njalo imitshina etshiyeneyo esetshenziswa ngodokotela.

Esibhedlela kukhona imbheda lapho abafika belalise khona izigulane nxa bezihlola siyababonga odokotela labo mongikazi ngomsebenzi omkhulu abawenzayo owokusindisa impilo zabantu abagulayo.

Amathulusi esiwathola esibhedlela alombala omhlophe ngemuva .Alensimbi ecazimulayo .Insimbi ecijileyo phambili .Asetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane.

Esibhedlela kukhona amabhimu lapho esifaka khona ingcekeza kumbe kwesinye isikhathi bayakwanisa ukufaka ezinye izinto. Amabhimu lawa alombala oluhlaza amanye alombala omnyama

Emtshina esetshenziswa esibhedlela ngodokotela kukhona i ndawo lapho okugezwa khona izandla okulempompi, kulombala oluhlaza eceleni kulo mtshina olombala omhlophe kanye lombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Umuntu othwele insimbi ezimbili. Ohamba edondolozela ngazo. Ulimele. Ziyamncedisa ukuthi ehambe. Lapha emadolo bamfakile into emnyama, emncedisa ukuthi layo ehambe futhi. Engezwa ubuhlungu obunengi,

Esibhedlela kukhona indlu lapho okuhlala khona imitshina eminengi. Imitshina leyi esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Eminye njalo imitshina ilamavili phansi umuntu iyakwanisa ukuwufuqa.

Umtshina esiwuthola esibhedlela osetshenziswa ngudokotela. Ulamavili phansi udokotela uyakwanisa ukuwufuqa. Udokotela nxa ehlola umuntu Uyabe ekhangela kumabona kude.

Ithulusi esiyithola esibhedlela odokotela abayayipha umuntu olimeleyo ongakwanisi ukuzihambela yedwa iyamncedisa ukuze engezwa ubuhlungu obukhulu. Eyinye ilombala oluhlaza eyinye ilombala olithanga.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ngodokotela. Umtshina ulamavili phansi udokotela uyawufuqa nxa sesiyahlola esinye isigulane. Ulombala omnyama.

Umtshina omkhulu omhlophe. Ngaphansi kulombheda lapho okulala khona isigulane nxa besihlola. Eceleni kukhona indawo lapho okugezwa khona izandla okulesinki elombala omhlophe.

Eminye imithi nxa odokotela beyisebenzisa bengaba behlaba umuntu ijekiseni kwandiswe ukugqokwa amagilovisi ezandleni alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Imbhodlela encane enamathiselwe iphetshane elimhophe elibhaliweyo COVID19

Minengi imitshina esiyithola ezibhedlela, kukhona imtshina ehlola ingaphakathi yomuntu eyabe ihlola amaphaphu kumbe izinso zomuntu. Eminye njalo imitshina ilombala omhlophe, iyabe ile ntambo ntambo ezimhlophe.

Kulezinsuku abantu abasahambi ezibhedlela ezisemadolobheni lasemakhaya isikhona imitshina esihlola abantu abagulayo eminye iyabe imikhulu eminye iyabe imincane njalo ihlola imikhuhlane etshiyeneyo leyo mitshina.

Insimbi elombala ocazimulayo. Insimbi itholakala esibhedlela. Umuntu oyabe engakwanisi uyabambelela ensimbini leyi incedise ukuthi ahambe. Phambi kwensimbi kukhona umbheda lapho isigulane esilala khona nxa sihlolwa.

Esibhedlela kukhona yonke imtshina oyabe uyayidinga. Kukhona eminye imtshina emikhulu lapho abangenisa khona isigulane phakathi besiyasihlola. Eminye njalo iyabe imncane imitshina, yonke iyahlola abantu.

Esibhedlela sithola imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Ungabe uhlolwa umkhuhlane webp ungane uthathwa igazi kuhlolwa umkhuhlane weHIV.Kunengi esifika sikuhlolwe esibhedlela.

Esibhedlela, umuntu engahamba elimele unyawo, kukhona isicathulo odokotela abafika bemunike sona esiyirabha esiyabe silombala omnyama kwenye indawo umzila olithanga. Bayamgqokisa enyaweni. Siyancedisa ukuthi umuntu nxa ehamba engezwa ubuhlungu obunengi.

Nxa ugula kumbe ubulawa lizinyo kumbe indlebe ibuhlungu gijimela esibhedlela uzathola odokotela kukhona amathulusi abawasebenzisayo nxa kumele bekukhiphe izinyo kumbe bekuhlola indlebe.

Umuntu nxa elimele unyawo esibhedlela odokotela kukhona okuyisicathulo abafika bemgqokise khona okuzamncedisa ukuthi ahambe engazwa ubuhlungu obunengi kakhulu. Konke esikudingayo esibhedlela siyakuthola.

Ikhona ithuluzi esetshenziswa ngomama nxa bezicabangela ukuthi bazithwele. Umama uyayifaka phakathi komthambiso ithuluzi. Nxa umama ezithwele iyakhipha imzila embili nxa umama engazithwalanga iyakhipha umzila owodwa.

Eminye imibheda esiyithola esibhedlela, iyabe ilamavili ingeyensimbi kwezinye indawo ilombala ocazimulayo. Esibhedlela sithola izinto ezinengi ezisetshenziswa ngodokotela. Kukhona amathulusi, kukhona njalo lemitshina ehlola izigulane.

Ithulusi esiyithola esibhedlela ithulusi leyi isetshenziswa ngodokotela ilombala ocazimulayo njalo phambili ithuluzi leyi icijile esibhedlela abantu bayahlolwa ngayo leyi ithulusi iloncedo kakhulu.

Ithulusi elombala omnyama igombolozelwe ngomzila omhlophe ibhaliwe phezulu ngamabala amhlophe. Ithulusi le siyithola esibhedlela isetshenziswa ikakhulu ngodokotela kumbe omongikazi nxa behlola isigulane.

Minengi imitshina esiyithola esibhedlela esetshenziswa ngodokotela isikhathi esinengi nxa behlola izigulane. Imitshina leyi eminye ilombala omhlophe kwezinye indawo umbala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Minengi imitshina esigcwele esibhedlela eyokuhlola izigulane . Siyambonga umongameli welizwe ngokuthengela izibhedlela zonke imitshina ezayenza abantu bahlolwe nxa begula .

Amaphilisi isikhathi esinengi ayabe efakwe emabhokisini. Ibhokisi liyabe libhaliwe ibizo lamaphilisi, liphinde libhalwe lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki. Liyabe livaliwe ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya.

Imbodlela ezimbili ezincane ezomuthi zonke zilezivalo eziluhlaza okwesibhaka bhaka zinamathiselwe amaphetshana kweyinye indawo kubhaliwe ngamabala amhlophe kwenye indawo ngamabala amnyama.

Amafutha okugcoba aphakathi kwetshubhu emhlophe ebhaliweyo ngamabala amnyama. Amafutha lawa agcotshwa ngabantu abalezikhumba ezilumayo kumbe eziphuma izilonda . Odokotela bayababhalela amafutha lawa ukuthi bewasebenzise.

Imithi eminengi kungaba ngeyokukhwehlela kumbe kungaba ngamaphilisi, kwandise ukufakwa emabhokisini. Amabhokisi ayabe etshiyene ngoba okuyabe kuphakathi lakho kuyabe kutshiyene, njalo kuselapha imikhuhlane etshiyeneyo.

amagabha amabili awamabili awamaphilisi afananayo alombala omhlophe wonke lezivalo ezimhlophe phansi kulamaphilisi amagabha lawa abhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lamaphilisi

Ikhona imithi enathwa ngabantwana abancane loba umtwana engagula njani odokotela bayafika baqale bamhlole bebe sebembhalela umuthi oyabe uphakathi kwebhokisi elilombala obomvu kwezinye indawo oluhlaza elibhaliweyo ngamabala amhlophe

Ungahamba esibhedlela ugula nxa ulenhlanhla kwesinye isikhathi uthole amaphilisi kumbe imithi kukhona odokotela bayakunika amaphilisi ayabe ephakathi kwebhokisi elilombala omhlophe.

Imbodlela zomuthi ezintathu ezimbili zilezivalo ezibomvu eyinye ilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka ngemuva kukhona ibhokisi elilombala omhlophe kanye lobomvu elibhaliweyo.

Amaphilisi ayimhlobo eminengi etshiyeneyo, amanye amaphilisi alombala olithanga amanye njalo alompala omhlophe. Isikhathi esinengi amaphilisi bandise ukuwafaka phakathi kwamabhokisi alombala omhlophe obesebhalwa ngamabala amnyama.

Imithi eminengi loba yiwuphi umuthi kungaba ngumuthi wamehlo, umuthi okukhwehlela ,umuthi okulapha isisu wandise ukuba semabhokisini ,amabhokisi lawo ayabe etshiyene njalo ebhalwe okutshiyeneyo .

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kweyinye indawo labhalwa ngamabala amhlophe ibizo lamaphilisi njalo libhaliwe lokuthi amaphilisi akuleli bhokisi mangaki, eceleni kulama philisi alombala olithanga.

Ibhokisi lamaphilisi elibhaliweyo ibizo lamaphilisi liphinde libhalwe izixwayiso okumele amaphilisi asetshenziswe ngawo. Abantu abanengi abathandi ukubala okubhaliweyo ebhokisini, umuntu uhle asebenzise amaphilisi.

Imithi eminengi yandiswe ukuba phakathi kwebhokisi .Ibhokisi eliyabe livaliwe Bayabe besenzela ukuthi umuthi ungatshaywa ngumoya Amabhokisi amanengi njalo ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi ophakathi

ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe kanye loluhlaza libhaliwe ngamabala amhlophe kweyinye indawo ngaluhlaza kweyinye indawo ngamnyama eceleni kulembodlela emhlophe ilesivalo esimhlophe layo ibhaliwe

Amaphilisi ayimihlobo eminengi. Amanye ayabe ebomvu, amanye ensundu, amanye elithanga. Abantu abanatha amaphilisi, banatha amaphilisi atshiyeneyo, ngoba labo bayabe begula imikhuhlane ehlukeneyo.

umuthi wokukhwehlela ophakathi kwamabhokisi aluhlaza kweyinye indawo kulombala olithanga amabhokisi abhaliweyo ngamabala aluhlaza kweyinye indawo abhalwa ngamabala ahlophe ibizo lomuthi

isigubhu somuthiesilombala omhlophe kanye lesivalo esimhlophe esinamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ngamabala abomvu kwezinye indawo labhalwa ngamabala amnyama

Nxa ukhwehlela ungahamba esibhedlela nxa ulenhlanhla ungathola imithi ikhona oDokotela bayakunika umuthi wokukhwehlela oyabe use mbodleleni elesivalo esilithanga. Ibhokisi lomuthi lo lilombala oluhlaza phezulu kanye lomhlophe.

Amabhokisi alombala otshiyeneyo elinye lilombala omhlophe elinye lilombala omhlophe lokuhlaza elinye lilombala omhlophe lokulithanga, wonke amabhokisi ngamaphilisi njalo, abhaliwe amabizo amaphilisi.

Abantu ababulawa ngumkhuhlane okuthiwa yi asima, asekhona amaphilisi ezibhedlela odokotela abawanika abantu laba abalomkhuhlane lowu ayabe ephakathi kwebhokisi elimhlophe, elibhalwe ngamabala abomvu kwezinye indawo ngamhlophe.

Igabha lamaphilisi elilombala omhlophe. Liyabe livaliwe ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya. Lilesivalo esimhlophe. Libhaliwe ngamabala amnyama ibizo lamaphilisi, laphinda labhalwa lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki.

Imithi eminengi eyabe iphakathi kwamabhokisi loba ngama mbodlela .Phezulu kuyabe kuleziciko .Iziciko lezi ngezokuthi umuntu nxa senatha umuthi. Ethele phakathi kulezilinganiso ,abanye abantu bacina benatha umuthi omnengi .

Esibhedlela nxa ugula ubulawa yisisu kukhona umuthi abakunika wona oyabe uphakathi kwebhokisi elilombala olithanga libhaliwe, phakathi kuyabe kulembodlela eyomuthi layo iyabe ibhaliwe.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe eceleni, kwenye indawo lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, libhaliwe kwezinye indawo ngamabala amhlophe. Eceleni amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo alombala oluhlaza kwenye indawo.

Imbodlela egcwele amaphilisi phakathi ilesivalo esimnyama, ibhaliwe amaphilisi agcwele phakathi ngalithanga, amanye amaphilisi amhlophe. Wonke amaphilisi ayaqeda ubuhlungu.

Amaphilisi asegabheni elilombala olithanga. Manengi kakhulu amaphilisi lawa, njalo alombala omhlophe. Abantu abanatha amaphilisi bayabe besenzela ukuqeda ubuhlungu abayabe bebuzwa, njalo ayalapha eminye imikhuhlane iphele.

Usukhona umuthi wamehlo abantu ababulawa ngamehlo kumele begijimele esibhedlela odokotela baqale bebahlole bethi sebebanika umuthi lowu ophakathi kwebhokisi elimhlophe elibhaliweyo ngamabala abomvu kwezinye indawo ngamnyama

Izigubhu ezinengi ezilombala omhlophe kanye lezivalo ezimhlophe kukhona njalo ezinye ezincane izigubhu zonke lezi zilemithi phakathi njalo zibhaliwe indlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo.

Ibhokisi elilamaphilisi phakathi elibhaliweyo ngamabala amnyama kanye lamabala abomvu, libhaliwe lokuthi amaphilisi aphakathi kwebhokisi mangaki, libhaliwe lebizo lamaphilisi.

Igabha elide lisiyaphezuli elilombala omhlophe lesivalo esimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo libhalwe ngamabala abomvu lilomuthi .

Isivalo esilamaphilisi amanengi isivalo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka amaphilisi alombala omhlophe umuntu nxa egula enganatha amaphilisi uyazizwa esesizwa ngcono amaphilisi ayatshiyana amanye akhona alombala olithanga.

Kukhona imithi enathwa ngabantwana abancane nxa begula. Amabhokisi alombala olithanga, eceleni kulamambodlela emithi alezivalo ezimhlophe, abhaliweyo ibizo lomuthi.

Amaphilisi abizwa kuthiwa ngesikhiwa yi paracetamol .Amaphilisi lawa ayanceda kakhulu nxa umuntu etshisa umzimba. Siwathola esibhedlela kubodokothela kumbe ekhemisi lapho athengiswa khona.

Amaphilisi alombala omhlophe anathwa ngabantu abagulayo amaphili ayehlisa ubuhlungu emzimbeni kwesinye isikhathi ubuhlungu kuhle kuphele amanye ayabe ephakathi kwamabhokisi.

Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa elohlupho ethole umngane wokuxoxisana laye akhiphe into eyabe imudla ngaphakathi ngoba kwesinye isikhathi umuntu engahlala yedwa uyacina ecabanga kakhulu ecine esehlanya. Ngakho kuqakathekile ukuthi athole umuntu axoxa laye.

I cancer isiqedile abantu ebizwa ngesikhiwa kuthiwa yi cervical cancer ngakho abantu bayanxuswa ukuthi bebuye ngobunengi esibhedlela bezohlola lowu mkhuhlane ungakakabambi ukuze bathole ukuncediswa kusesemasinyane

Abezempilakahle bavakatshele abantwana esikolo besiyafundisa abantwana indlela okumele baziphathe ngayo kukhona imvuzo akade beyinika abantwana abantwana sebejabulile sebeze bephakamisa izandla emoyeni.

Abantwana abahleziyo bagqoke izikipa ezifananayo basesikolo bayafunda. Kukhona ababalisi phakathi kwabantwana abayabe befundisa abantwana njalo bekhangele ukuthi bengalimazani.

Ikhona inhlanganiso esincede abantwana abanengi ilizwe lonke jikelele .Inhlanganiso le ibizwa kuthiwa yi UNICEF . Ezikolo iyakwanisa ukupha abantwana ukudla. Ezibhedlela iyapha njalo imithi.

Kuyingozi ukuthi abantwana abancane betholakale bedlalela emanzini amanengi kwesinye isikhathi umntwana engacina esengalulile kucine sokusiba yingozi kuqakathekile ukuthi abantwana bekhuzwe bengadlaleli emanzini.

Umama unqunu phezulu uthwele umntwana umembathise ngethawulo emhlophe. Umntwana ugqoke ingowane yewulu elombala oyipink, umama ulukile ekhanda, bamile esibhedlela.

Abantu bezempilakahle abamileyo abagqoke impahla ezifananayo eziluhlaza okwesibhakabhaka. Emakhanda bagqoke okuluhlaza abanye njalo bagqoke impahla ezingafani labanye. Bame endlini ebhaliweyo emdulwini, ependwe ngependa emhlophe

Abantwana besikolo ,abasendaweni elotshani obuluhlaza .Abagqoke ama yinifomu, amankazana konke labafana .Amahembe amhlophe, amajesi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka ,alemizila emhlophe.

Kukhona isikolo lapjo okugcinwa khona abantwana abancane ,abaleminyaka eyisithupha kusiyaphansi .Omama abasathwali nzima ,nxa besiya emsebenzini bayadlula betshiya abantwana .Nxa sebetshayisile bedlule bethatha abantwana.

Abantu abasembhedeni abezempilakahle abahlola umntwana oleleyo ogulayo udokotela ukhona laye ugqoke ijazi lakhe elimhlophe bavalile amakhala Kanye lomlomo.

Abantu ababili abamileyo abesifazana abezempilakahle bayaxoxa bagqoke impahla ezimhlophe omunye ugaxe ithulusi odokotela abalalela ngayo ukutshaya kwenhliziyo.

Owezempilakahle ogqoke impahla zokuzivikela ukuthi engatholi umkhuhlane ekhanda uqhiye ngeqhiye eluhlaza wavala amakhala kanye lomlomo ngesifonyo, ezandleni ugqokile amagilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka

Umntwana ulele esibhedlela ulimele kukhona abazempilakahle ababili abesilisa omunye usebenzisa I laptop kumbeyicomputha omunye njalo uhlola umntwana ukutsha kwenhliziyo

Umntwana ongumfana omuhle uzigelele kuhle ikhanda lakhe ulimele indlebe uzwa ubuhlungu umamakhe umgijimisele esibhedlela odokotela sebethethe ithulusi bayamhlola endlebeni.

Abezempilakahle abathathu abamileyo abavale amakhala kanye lomlomo bagqoke impahla ezilombala omhlophe omunye esandleni ugqoke amagilovisi amhlophe .

Abantu bezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe abanye bamile abanye njalo bahlezi. Kukhona itafula elama computer abawasebenzisayo .

Ekhemisi kule khabothi elama shelufu amanengi atshiyeneyo .Phakathi kwama shelufu kugcwele amabhokisi emithi etshiyeneyo .Kuyathengiswa , abezempilakahle baxwayisa abantu ukuthi bethenge imithi emakhemisi.

umduli wekhemesi phezulu upendiwe ubhaliwe ngamabala amnyama ibizo lekhemesi leminye imithetho yabo indlela abasebenza ngayo ekhemesi kulapho okutholwa khona izinto ezitshiyetshiyeneyo ezisetshenziswa ngabantu abagulayo

Isikhathi esinengi ekhemisi nxa bengafakanga ibhakane phandle .Kuyabe kubhaliwe emdulwini ibizo lekhemisi ukuze abantu ababuya bedinga indawo abathwali nzima bayahle bebone ibhakane kumbe okubhaliweyo emdulwini.

Indawo ezingeni lapho okuthengiswa khona, kungaba sekhemisi kwandise ukuba lebhakani phezulu kwesakhiwo, eliyabe libhaliwe ibizo lendawo ukuze abantu abadingayo bengalahleki njalo bengathwali nzima.

Ekhemesi kulemithi eminengi eyabe isemabhokisini. Kungaba ngamaphilisi kumbe imithi okukhwehlela eyabe ifakwe ekhabothini elombala omhlophe elamashelufu atshiyeneyo. Abezempilakahle bayasikhuthaza ukuthi sithenge imithi ekhemesi.

Ekhemisi kugcwele imithi eminengi ephakathi kwamabhokisi. Kuthengiswa kanye lemithi yokukhwehlela lokunye okutshiyetshiyeneyo kuyabe kufakwe ekhabothini elombala omhlophe.

Ekhemesi kukhona imithi othi ungahamba wefike weyale ukuthengisela, ngoba ungelayo ncwadi evela kudotela. Ikhona njalo eminye imithi abakuthengisela yona engelayo incwadi kadokotela.

Abanye abantu bahla katshana lama khemisi nxa befuna imithi kume begade izimota njalo abalama bhasikili banya sebenzisa amabhasikili wabo ukuya thenga imithii ekhemisi

Ekhemisi eminye imithi kumbe amaphilisi isikhathi esinengi kuyabe kuphakathi kwama bhokisi amanengi atshiyeneyo njalo ayabe ebhaliwe izinto ezingafananiyo . Kuqakathekile ukuthi siyethenga ekhemisi izinto zabo zonke zisemthethweni abazithengisayo.

Ekhemisi sithola izinto ezinengi ezithengiswayo okugoqela amaphilisi lemithi okuyabe kuphakathi kwamabhokisi atshiyeneyo, njalo ayabe ebhaliwe okungafananiyo okutshengisela ukuthi imithi yakhona ilapha imikhuhlanae etshiyeneyo

Ikhabothi alombala amhlophe lomzila oluhlaza ekhemesi lapho abafaka khona imithi eminengi etshiyeneyo eyabe iphakathi kwamabhokisi abhalwe kwatshiyana. Okutshengisela ukuthi imithi leyi yelapha izinto ezihlukeneyo.

Umnyango wekhemisi uhlala uvulekile ngaso sonke isikhathi uphendiwe ngependa emhlophe phezulu emdulini kubhaliwe ngamabala amhlophe phakathi kukhona abantu abathengayo kuthengiswa izinto ezitshiyetshiyeneyo lapha ekhemisi.

Ekhemisi kulapho abazempilakahle abasitshela ukuthi nxa sibhalelwe ngodokotela imithi siyethenga khona ngoba imithi yabo isemthethweni kukhona abanye abantu ababhoda bethengisa imithi

Ekhemisi kulapho esithola khona imithi eselapha nxa sigula odokotela kulezi insuku abasaphi imithi ezibhedlela sebekubhalela uyethenga ekhemisi imithi iyabe isemabhokisini eminengi.

Ekhemisi kulapho esithenga khona imithi eminengi etshiyeneyo, njalo kwesinye isikhathi kwandise ukubhalwa phezulu emdulini. Kubhalwe ibizo le khemisi ngamabala amnyama ukuze abantu abadingayo bengathwali nzima.

Ekhemisi ungaze uhambe ngasiphi isikhathi bayakuthengisela umuthi bahlala belemithi yonke yabantu abagulayo kodwa eminye imithi ukuze uyithenge iyabe idinga incwadi eyabe ibuya kudokotela.

Abantu abahlezi eceleni kwekhemisi ekhemisi phezulu kubhaliwe ngamabala amhlophe, kubhaliwe ibizo lekhemisi kuphindwe kubhalwe lenombolo nxa ufuna ukubatshayela ucingo ungangena phakathi kukhona umthengisi kule indawo othengisa imithi eminengi etshiyeneyo.

Amabhokisi amanengi alemibala etshiyeneyo. Okutsho ukuthi izinto eziphakathi lazo zitshiyene njalo zingabezilapha imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo, asekhemusi.

Ekhemisi kuthengiswa izinto eziningi. Kukhona amaphilisi asemabhokisini. Kanye lemithi yokukhwehlela..Kukhona njalo ilambazi, elidliwa ngabantwana abancane. Eliyabe, lisemabhokisini.

Ekemesi kulapho esihamba khona nxa sigula ungafika uthi utshaywa likhanda libuhlungu kukhona amaphilisi abakunika wona kumbe nxa ufuna umuthi wokukhwehlela uyawuthola ekemesi.

Amanye amakhemisi andise ukuba lamanzi phakathi. Nxa umuntu eqeda ukuthenga amaphilisi etshaywa likhanda, uhle enathe. Nxa ususiyafika ekhaya ikhanda liyabe selingcono, njalo kuthengiswa izinto ezinengi eziphakathi kwamabhokisi.

Ekhemisi Kwesinye isikhathi kukhona imithi abafika beyale ukukuthengisela yona nxa uyabe ungelayo incwadi evela kudokotela njalo eminye imithi bayakuthengisela ngaphandle kwencwadi kadokotela .

Ekhemisi kulekhabothi egcwele imithi eminengi. Ephakathi kwamabhokisi ahlukeneyo. Abhalwe ahlukana, njalo alemibala, engafananiyo.. Kukhona njalo lezinye izinto, ezithengiswayo, kule indawo.

Imiduli yekhemisi phezulu yandise ukubhala ibizo lekhemisi ukuze abantu ababuya bedinga indawo bengathwalinzima. Abanye njalo bayabuya begade amabhasikili bezothenga ekhemisi umuntu uyabesuka endaweni ekhatshana.

Abanye abantu abahlala khatshana lekhemesi, nxa bebuya ukuzothenga, abalezimota zabo, bayabuya ngazo. Kukhona indawo lapha abafika bazimise khona. Ikhemisi umduli upendiwe, njalo kulamabala amnyama abhaliweyo emdulwini,

Abezempilakahle abahleziyo ezitulweni abesilisa kanye labesifazana bagqoke izikipa ezifananayo izikipa ezilombala omhlophe. Phezulu kwamatafula kulamaphetshana amhlophe kweyinye itafula kulesigubhu samanzi.

Abeze mpilakahle bayahlola abantu ubude babo ukuthi umuntu mude okungakanani, bagqoke amajazi amhlophe. Abantu bamile elayinini abanye njalo bahlezi ethentini sebehlolwa.

Abantu abanengi abanye bamile endaweni elotshani obuluhlaza phansi. Kukhona abezempilakahle abahlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo bagqoke impahla ezimhlophe. Owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe uhlola umfana ohleziyo esitulweni

Abezempilakahle, bavakatshele esigabeni okwensuku ezintathu. Bafike bafaka itende, elikhulu, elimhlophe. Bayabe behlezi, imini yonke. Bemelele abantu, ababuya ukuzohlolwa, imikhuhlane, etshiyeneyo.

Abantu abamileyo, kugcwele abesifazana. Abalukileyo emakhanda. Omunye uthwele ibhuku, elilombala oluhlaza, okwesibhakabhaka. Wagqoka lamagogorosi. Bami endlini ependiweyo umduli.

Abezempilakahle abahlezi ezitulweni ezifakwe ilembu elimhlophe phambili okuletafula efakwe ilembu elimhlophe umama uhlezi bayamhlola umkhuhlane webp ngowezempilakahle. Eceleni kulabantu abanengi abamileyo.

Abezempilakahle bavakatshele esigabeni bafika bafaka amatende abo .Amatende alombala omhlophe endaweni elotshani obuluhlaza kulezitulo ezimhlophe lapho izigulane ezizahlala khona abezempilakahle bebahlola .

Esibhedlela kulebhakane elikhulu elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo. Ngaphansi kwebhakane kulotshani obuluhlaza obuhle kanye lezihlahla ezinkulu.

abezempilakahle abamileyo omunye ugqoke ijazi elimhlophe omunye ugqoke isikipa esimhlophe owesilisa ngemuva kukhonja abanye abahleziyo emabhentshini eceleni kwabo kulotshani obuluhlaza

Abantu abanengi abamileyo abesifazana abanye balukile emakhanda .Omunye njalo esandleni uthwele ibhukwana elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ugqoke amagogorosi emehlweni .

Abezempilakahle abamileyo. Abesilisa kanye labesifazana bagqoke izikipa ezifananayo abanengi. Izikipa ezilombala omhlophe. Bamiduzane kwesakhiwo esilensimbinsimbi ezimhlophe emafastelini.

Namuhla esikolo bekuzindala zombili amaqembu amabili ekade edlala elinye iqembu beligqoke impahla ezilombala olithanga elinye njalo beligqoke impahla eziluhlaza. Iqembu elicine lithethe inkezo yilaba akade begqoke okuluhlaza.

Abantu abasemkhankwasweni wezempilakahle abanengi abesilisa kanye labesifazana abamileyo omunye ugaxe isikhwama ngemuva kukhona amatafula lezinto eziphezu kwamatafula

Abantu abasemkhankasweni abanengi abesilisa kanye labesifazana abakhanya ukuthi bayahlabela bavule imilomo. Bagqoke izikipa ezifananayo bonke. Baphakamise amaphetshana abhaliweyo.

Abantu abaya emkhankasweni wezempilakahle. Bagcwele emgwaqweni abanye bathwele amafulegi, abanye njalo bagqokile izingwane emakhanda bavalile kanye lamakhala bayafundiswa ngendlela okumele bazivikele ngayo ngemikhuhlane abayithola emacansini.

Abezempilakahle bavakatshele abantwana esikolo. Umile umongikazi ugqoke ijazi elimhlophe. Abantwana bahlezi bagqoke amayunifomu. Phambi kwabo kulamatafula alezingwalo zabo.

Umama uhlezi, uthwele ikhabitshi. Phansi kugcwele amakhabitshi amanengi. Uthwele ingqamu. Uqhiyile ikhanda, uyahlekelela uveze amazinyo amhlophe. Ikhabitshi abantu abanengi batsheba ngayo. Iyaqinisa umzimba, ingumuthi, iyelapha.

Owesifazana owezempilakahle uhlezi uyahlekelela uveze amazinyo amhlophe ugqoke ijazi elimhlophe Ngemuva kwakhe kulezitulo ezinengi ezilombala omhlophe .Emdulini kunamathiselwe ama phepha abhaliweyo ngokubomvu.

Umama uzithwele usezabeletha isisu sakhe sesisikhulu kakhulu, ulele embhedeni ugqoke amagogorosi, owesifazana obambe umama isisu.

Umama kuvalile amakhala kanye lomlomo ezivikela emkhuhlaneni etholakala emoyeni. Ekhanda uqhiyile uthwele umntwana ngemuva kwakhe kulezakhiwo ezikhanyayo lezihlahla.

Abantu abanengi abamikeyo abasemkhankasweni, abanye ababili umfazi lendoda bayaqabujana bagqoke izikipa ezimhlophe, esomfazi sibhaliwe phambili, esandleni umfazi uthwele ifulegi.

Umama usesibhedlela umi labeze mpilakahle umama ubesiya hlaba ijekiseni yokumvikela ukuthi engazithwali ngakho sebeqedile ukumhlaba abezempilakahle usejabulile umama.

Umuntu wesilisa ogqoke okumnyama phansi laphezulu, esandleni ugqoke inkombalanga, enyaweni ugqoke amathenesi uyazelula ubambe unyawo lwakhe, kuqakathekile ukuthi abantu abagijimayo bezelule ukuze imizimba yabo ihlale iqinile.

Abantu ababili abajigimayo awesilisa lowesifazana ezandleni bathwele izigubhu zabo zamanzi. Phambili nxa sebejigime ibanga elikhulu bayabe sebewomile. Ngakho yikho bethwele izigubhu zabo zamanzi ukuze banathe.

Umuntu nxa kade egijima kumbe edlala ibhola engalimala kuqakathekile ukuthi athole usizo masinyane kungaba yikuthotshwa engakagijimeli esibhedlela ukuyabonwa ngudokotela.

Owesilisa othanda ukudlala ibhola ugqoke isikipa esiluhlaza uthwele ibhola esandleni usesiyadlala. Abantu abanengi abayenza ezemidlalo imizimba yabo ahlala iqinile njalo abaguli mahlayana.

owesifazana ohleziyo uyazelula ubambe unyawo ugqoke amathenesi alombala omhlophe wagqoka ibhulugwa elilombala omnyama kanye laphezulu uyazivoxacoxa esenzela ukuthi umzimba wakhe uhlale uqinile

Umuntu nxa egijima engaba ngowesifazana kume owesilisa uyaginqa emzimbeni nxa eginqa kuphuma amanzi amanengi. Ngakho kuqakathekile ukuthi banathe amanzi amanengi, ayelapha enziimbeni.

Umama uhlezi uthwele umntwana owezempilakahle ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka uthwele umtshina esandleni uyahlola umntwana bonke bagqokile izifonyo emakhaleni

Abantu abajimayo kumbe abagijimayo kukhona insimbi abaziphakamisayo ukuze imizimba yabo ihlale iqinile ngaso sonke isikhathi kuqakathekile ukuthi bezivoxavoxe njalo imzimba.

Abantu kuqakathekile ukuthi nsukuzonke behlale bezivoxavoxa ukuze amathambo abo aqine. Kuhle ukuthi umuntu aphakamise izandla kumbe adonse unyawo ngemuva ukuze amathambo eluleke.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo kumbe abagijimayo kukhona insimbi abazisebenzisayo bayabe bejima ngazo ukuze imizimba yabo ihlale iqinile njalo abaphombuku ' gulagula abantu bakhona.

Owesifazana ovuka nsukuzonke ekuseni egijima ,lantambama engakalali uyahamba ayegijima uyabegqokile amatenesi akhe. Uyazivoxavoxa umzimba uphakamise idolo lakhe .Wenzela ukuthi umzimba wakhe uhlale uqinile.

Indlu egcwele imitshina esetshenziswa ngabantu abayenza imidlalo etshiyeneyo. Bengabe begijima kumbe bedlala ibhola. Bayabuya kule indawo bezosebenzisa imitshina, abanye bayabe bejima. Kukhona imibheda lapho abalala khona. Abantu laba kumele imizimba yabo ihlale iqinile.

Isikhathi esinengi nxa kulemidlalo, kumbe imincintiswano yebhola esikolo. Ababalisi bayanxusa abantu bezempilakahle. Abezempilakahle beza behamba ngemota eombala omhlophe. Elevili ngemuva elimnyama. Bayabe besenzela ukuthi kungaba lolimalayo, bamgijimisele esibhedlela, ngemota leyo.

Kulezi insuku i thekhinoloji isiphucukile, uyathola abantu bezihlalele, bezisebenzisela ama lephuthophu abo, kuqakathekile ukuthi wonke umuntu abekwazi ukusebenzisa i laptop

Esibhedlela kulento ezinengi ezisetshenziswa ngodokotela kungaba yimitshina kungaba ngamathulusi, amathulusi afana lezigelo eyinye ithulusi esetshenziswa ngodokotela nxa befuna ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo yesigulane.

Udokotela ugqoke iyembe phezulu wafaka ijazi elimhlophe .Esandleni uthwelé umakhalekhukhwini olombala omnyama uyamcofacofa .Entanyeni ugaxe ithulusi .

Imtshina esezibhedlela kulezinsuku esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane, eminye imitshina ilamavili phansi uyakwanisa ukuyifuqa, njalo eminye phezulu iyabe ilabomabona kude.

Owesifazana ohleziyo olukileyo ikhanda uyazihlola umkhuhlani webhiphi ufake umtshina esandleni phambi kwakhe kukhona ilephuthophu elombala omhlophe kanye lomnyama elayithiweyo.

Umuntu ulele embhedeni ogqoke itop elombala oyipink owesifazana eceleni kwakhe kukhona umtshina olayithiweyo umtshina lo ulombala omhlophe lezintambo ntambo.

Izihlahla zemvelo kulapho esithola khona imithi yethu yesintu ,kodwa nxa usuyigigile yaba yimpuphu ngeke utsho ukuthi iyabe isuke ezihlahleni. Yikuthatha amahlamvu uwahomise ,ube usuwagiga uwasesethe kumbe uthathe impande lazo uzihomise uzigige.

Ayisizo zonke izihlahla esizithola egangeni ezilamahlamvu aluhlaza. Kukhona ezinye ezilamahlamvu ayabe engani abomvu. Zonke ziyelapha izihlahla lezi.

Eminye imikhuhlane idinga ukuthi umuntu ezelaphe ngemithi yesintu. Imikhuhlane efana leSiki, ungahamba esibhedlela uyenatha amaphilisi iyalala okwalesosikhathi kodwa iyavuka. Ungasebenzisa imithi yesintu iSiki iyaphela du emuntwini.

Imithi yesintu ilula ukutholakala ikakhulu abantu abahlala emaphandleni bayahamba egangeni okugcwele izihlahla besiyazidingela imithi. Abanye njalo abahlakaniphileyo sebethatha imithi besiyathengisa emadolobheni.

Isihlahlakazana esisithola egangeni esilamahlamvu aluhlaza lamaluba alithanga siloncedo kakhulu isihlahla lesi siyelapha eminye imikhuhlane. Abanye bayathatha amahlamvu esihlahla lesi abanye njalo ngabathatha impande.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni ziyabe zilamaluba alithanga. ... gcwele izihlahla ezinengi. Izihlahla ziyelapha, abantu abanengi bayazisebenzisela izihlahla nxa begula.

Amahlamvu esiwathola ezihlahleni alusizo kakhulu empilweni zabantu ikakhulu abantu abagulayo abanengi bayazilapha ngamahlamvu lawa esiwathola ezihlahleni ezitshiye tshiyeneyo ezise gangeni.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi, zonke izihlahla ezisegangeni silusizo kakhulu ebantwini abagulayo. Abantu abanengi bayazazi izihlahla ezigcwele egangeni ukuthi zelapha yiphi imkhuhlane.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezikhula zibe zinkulu lezinye ezinaba phansi. Zonke ziloncedo. Ezinye zithela izithelo ezidliwayo, okugoqela isihlahla somtshwankela lesomviyo.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi abanye abantu bayakwazi ukuthi izihlahla lezi ziyelapha yiphi imikhuhlane ikakhulu izinyanga zisebenza ngomuthi wesintu nxa beselapha abantu abagulayo.

Omama abathanda ukuluka emakhanda kukhona imithi abageza ngayo amakhanda abo ukuze ikhanda lihlale lihlanzekile. Imithi leyi iyenziwe ngemithi yesintu sebeyihlanganise leyesikhiwa beyifake ematshubhini amhlophe abhaliwe ngamabala aluhlaza.

Izinyanga zivuka ekuseni ilanga lingakaphumi zisiyagebha izihlahla egangeni ezinye izihlahla zilemikhuba ngakho izinyanga zelapha abantu ngemithi yesintu yibo abazi izihlahla ezinengi egangeni.

Isihlahlakazana esisithola egangeni .Isihlahla esifana lechena .Ichena liyelapha umuntu ogulayo .Kwesinye isikhathi bayalifaka emanzini anathwa zinkukhu .Ichena Lilusizo kakhulu .

Isihlahlakazana esisithola egangeni esilamahlamvu aluhlaza acijileyo, isihlahlazana lesI siluncedo kakhulu empilweni zabantu abagulayo siyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni.

Umuthi wesintu uyabe usebhokisini elimhlophe elibhaliweyo ngamabala oluhlaza. Nxa abantu benatha itiye bayakwanisa ukufaka umuthi wonalowu phakathi. Uyelapha ikakhulu abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo

Amagilasi amabili amalamahlamvu aqedwa ukubiliswa balinde ukuthi aphole besebenatha umsobho wamahlamvu lawa ukwelapha kakhulu nxa ukhwehlela kumbe ulomvimbano.

Izihlahlakazana ezinengi esizithola egangeni, ezinye zilamaluba amhlophe, ezinye njalo zilamaluba alithanga ,ezinye zilamaluba abomvu, kukhona njalo ezinye izihlahla ezithela izithelo ezithelo ezidliwayo ,izithelo eziyabe zilo mbala obomvu njengo mthunduluka. Umthunduluka ubomvu, zonke ziyaqinisa umzimba ungazidla .

Imithi yesintu eminengi iphakathi kwengcebethu. Eminye injalo ilokhe ingamahlamvu. Eminye isigigiwe sokusele ukuthi isesethwe ibe yimpuphu. Yonke iyelapha imithi elapha

Umuntu uvela zidingela izigojana lamahlamvu ezihlahla egangeni ufake phakathi kwencebethu enkulu ufuna ukuyenza imithi yakhe abantu abanengi bahlala benatha imithi ukuze imizimba yabo ihlale iqinile.

Kuqakathekile ukuthi sidle ukudla kwesiNtu okuqinisa imizimba njalo kuyenza imizimba ihlale ihlanzekile ngaso sonke isikhathi ukudla okugoqela amaorenji imbodlela eyamaphilisi ilombala omhlophe elezivalo esimhlophe ebhaliweyo ngamabala amnyama kanye lamhlophe.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Amahlamvu alusizo kakhulu nxa abantu begula bayathatha amahlamvu lawa bewawomise bebesebewagiga besesethe kucine sekuyimpuphu.

UPhiri yinyanga enkulu esigabeni. UPhiri uvuka nsukuzonke ekuseni esiya egangeni esiyagebha izihlahla zakhe kumbe ethatha amahlamvu ezihlahla yiwo olapha ngawo abantu ababuya begula.

Okunye ukudla kwesintu okwenza imizimba yethu ihlale iqinile .Kugoqela indlubu ,amazambane lamabanana .Umuntu angadla ukudla lokhu akaphombuku gula gula njalo engasebenzisa amahlamvu ezihlahla lakho akaguli .

Isihlahlakazana esilamahlamvu acijileyo phambili, aluhlaza tshoko, esisithola egangeni, abanye bathatha amahlamvu, abanye njalo ngabathatha impande zesihlahlakazana lesi besiyazelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahlakazana esizithola egangeni ziyalapha abanye bayathatha abantwana bezihlahla bazelaphe abanye njalo ngabathatha amahlamvu abanye ngabathatha impande konke kuyasiza emuntwini ogulayo.

Amahlamnvu alombala oluhlaza acijileyo phambili , amahlamnvu lawa ayelapha imikhuhlane emzimbeni yabantu abagulayo , abantu abanengi sebethe da ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala .

I tube elomuthi wokugcoba amafutha asetshenziswa ngabantu angaphuma izilonda emzimbeni. Amafutha lawa ayenziwe ngemithi esiyithola ezihlahleni ezisegangeni eyesintu isihlanganiswe lemithi yesikhiwa.

Eminye imithi yesintu bayayihlanganisa lesikhiwa beyenze amafutha okugcoba kumbe beyenze amasepa okugeza emzimbeni .Kwesinye isikhathi bayayenza kanye lamaphilisi anathwa ngabantu ayabe esemagabheni amhlophe .

Asibuyeleni emandulo okhokho bethu babezelapha ngemithi yesintu nxa begula, behambe egangeni bayethatha amahlamnvu kumbe begebhe bethathe impande lamaxolo.

Isihlahlakazana esimila eceleni komduli. Abantu abathwali nzima ukuhamba umango omude besiyadinga isihlahlakazana lesi egangeni. Bahle babuye basisuphune bethathe impande zazo besiya zelapha emakhaya.

Abantu abanenyi abasegangeni. Kugcwele amatshe amakhulu, lezihlahla eziluhlaza. Kukhona amanzi aphumayo, phezulu. Abantu bathwele izikhwana. Bayazidingela imithi yesintu.

Imithi yesintu iyelapha njalo abantu abanengi abayisebenzisayo bayayincoma kakhulu, bathi umkhuhlane uyaphela nya emzimbeni nxa usebenzisa imithi yesintu.

Izihlahlakazana ezitshiyeneyo, esizithola egangeni. Ezigoqela isihlahla samalemon, esilabantwana. Izihlahla zonke lezi, zilosizo kakhulu, emuntwini ogulayo. Amalemon ayalapha nxa uyabe ukhwehlela.

Amafutha okugcoba aphakathi kwe tube emhlophe ebhaliweyo ngamabala aluhlaza .Ayenziwe ngemithi yesintu sebeyihlanganise leyesikhiwa njalo imithi leyi baphinde bayenza lesepa yokugeza.

Eminye imithi yesintu abantu bayayisebenzisa injalo iyizigojwana ezilamahlamvu amancane . Bayafaka esigubhini, umuntu athele amanzi , ehlale insuku ezintathu, ebe esenatha. Umkhuhlane uyaphela oyabe umbulala.

Imithi yesintu bayayihlanganisa lemithi yesikhiwa, bayifake ezigubhini kumbe emagabheni. Isigubhu esikhulu esilombala omhlophe, lesivalo esimhlophe okubhaliweyo konke.

Isihlahla kazana ezitholakala egangeni esilamahlamvu amande acinjileyo phambili aluhlaza esilamaluba amhlophe siphinde sibelama Luba alithanga zonke izihlahla kazana ezingcwele egangeni ziyelapha umuntu ogulayo

Abantu abagcwele emasimini abanye bagqoke izikipa eziluhlaza abanye bagqoke izikipa ezimhlophe isihlahla esikhulu esilamahlamvu amancane aluhlaza bayadinga imithi yesintu

Izihlahlakazana ezisemaphepheni amnyama abantu bayabuya bezodinga izihlahla lezi besiya zihlanyela emakhaya zilusizo kakhulu nxa sezikhulile abantu bayasebenzisa amahlamvu kumbe amagxolo ezihlahleni nxa begula.

Eminye imithi yesintu bayayifaka phakathi kwezigubhu ezinkulu ezilombala omhlophe isgubhu esiyabe silesivalo esibomvu ibhaliwe ngama bala abomvu imithi leyi iyabe ithengiswa emadolobheni.

balokhe besasekhona abantu abasebenzisa imithi yesintu ngoba bethi amaphilisi ayathengwa abantu laba imizimba yabo iqinile abahlali begulagula njalo kulula ukuthola imithi yesintu

Kwesinye isikhathi abantu bayahamba egangeni befike bethathe ingatsha zesihlahla eziyabe zilamahlamvu umuntu ebuye ezozelapha ngekhaya amahlamvu lawa ayanceda kakhulu.

Balokhe bekhona abantu abalokhe besebenzisa imithi yesintu kulezi insuku. Ilula ukutholakala akulamali oyikhiphayo. Yikuhamba egangeni uyezigebhela kumbe uzithathele amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo.

Isihlahlakazana esimila sinaba asikhuli sisiya phezulu. Silamahlamvu aluhlaza, isihlahlakazana lesi siluncedo kakhulu empilweni zabantu abagulayo. Impande zesihlahlakazana lesi ziyelapha.

Izinyanga ezelapha abantu zisebenzisa imithi eminengi nxa abantu bebuya begula befuna usizo izinyanga ziyabe lapha ngemithi yesintu abayithola ezihlahleni ezigcwele egangeni.

Asibuyeleni emuva, sibuyeleni siphile ngendlela abokhokho bethu ababephila ngayo. Babengayi esibhedlela, bethi bangagula bezisebenzisele imithi yesintu. Ngoba ilula ukutholakala njalo iyaqinisa umizimba.

Amahlamvu ezihlahla esiwathola egangeni ,amanye ayabe emakhulu amanye njalo ayabe emancane wonke amahlamvu alezihlahla alomsobenzi wawo nxa uwabona ungawayeyisa kodwa ayelapha eminye imikhuhlane kanye lempande zezihlahla .

Abantu abanengi abazisebenzisela imithi yesintu imizimba yabo iqinile njalo abahlali begulagula. Basebenzisa imithi leyi ngoba bathi ilula ukutholakala. Siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni.

Imithi yesintu abantu abanengi lokhe besayisebenzisa lakhathesi. Okhokho bethu batshiya besifundisile ukuthi izihlahla ezigcwele egangeni iyelapha yiphi imikhuhlane ngakho asithwali nzima nxa sigula sivele siqonde egangeni.

Eminye imithi yesintu esiyisebenzisayo bayabe sebeyifake phakathi kwamambodlela amagilasi bevale eminye njalo iyabe iyizigojane yonke imithi yesintu iyelapha kakhulu njalo ilula ukutholakala

Egangeni sithola izinto ezinengi, Kulezihlahla abanye njalo bayahamba beyelima umumbu. Izihlahla ezinye ziyathela Izihlahla ezidliwayo, izihlahla lezi zigoqela isihlahla somtshwankela, isihlahla esomsosobiyane kumbe esomviyo.

Abantu abasebenza ngemithi yesintu esibabiza sithi zinyanga kumbe izangoma ziyahamba zisiya gebha imithi leyi egangeni yibo abakwazi kakhulu uzihlahla ezingcwele egangeni ukuthi zelapha iphi imikhuhlane

Imithi yesintu abanye bayayisebenzisa injalo iyizigojana ezincane njalo eminye bayathatha impande lamahlamvu bewomise bebesebechola kube yimpuphu umuntu nxa enatha itiye uyafaka phakathi

Abantu abanengi lokhe besasebenzisa imithi yesintu lakhathesi njalo abantu bakhona abahlali begula imizimba yabo ihlala iqinile ngoba umuntu loba engaguli uyasebenza umuthi wesintu.

Nxa ulenyongo kumbe uhlanza usizwa emlonyeni kubaba hamba egangeni uyedinga isihlahla sesihaqa ubuye ufike uzelaphe isihaqa siyaqeda inyongo emzimbeni.

Abantu abanengi kulezi nsuku lokhe besebenzisa mithi yesintu ngoba bathi ilula ukutholakala ,akulamali oyikhiphayo yikuhamba egangeni uyezidingela izihlahla ezithize okuqakathekileyo yikuthi umuntu abekwazi ukuthi isihlahla siyelapha uphi umkhuhlane .

Eminye imithi yesintu abantu abayisebenzisayo iyabe iyizigojana injalo bayayifaka phakathi kwezigubhu bethele amanzi bebesebenatha eminye njalo bayayigiga ibeyimpuphu.

Umuntu okhwehlelayo uyasebenzisa imithi yesintu, uyakwanisa ukusika igalikhi kumbe ijinja ehlanganise lelemoni abilise abesenatha umsobho wakho. Kuyanceda kakhulu nxa ukhwehlela.

Isihlahlakazana esisithola egangeni esilamahlamvu amakhulu aluhlaza silamaluba abomvu kweyinye indawo silamaluba alithanga isihlahlakazana lesi ungasidelela kodwa silosizo siyelapha eminye imikhuhlane

Ezinye izihlahlakazana ziyathanda ukumila eceleni komduli kumbe duzane kwesango . Izihlahlakazana lezi zilusizo kakhulu empilweni zabantu, ikakhulu amahlamvu kumbe impande zezihlahla. Abantu bayazelapha ngazo.

Isihlahla ezitholakala egangeni esilamahlamvu acijileyo njalo aluhlaza tshoko. Siyelapha emuntwini ogulayo abantu abanengi bayathanda ukusebenzisa imithi yesintu nxa begula ngoba ilula ukutholakala.

Izihlahla zesintu esizithola egangeni, kugoqela izihlahla zechena ichena lingumuthi, ichena ilyanceda ebantwini abagulayo liphinde lincede lasenkukhwini inkukhu nxa zikhona bayafaka ichena emanzini zinathe.

Isihlahlakazana esisithola egangeni esilamahlamvu aluhlaza izihlahla zonke ezisegangeni zilusizo kakhulu ikakhulu ebantwini abasebenzisa imithi yesintu nxa begula kulapho abayithatha ezihlahleni

Abasilisa kanye labesifazana abasegani lapho okugcwele khona izihlahla kanye lotshani esibubiza sithi buqethu kukhona indawo eceleni kwabo ehlanyele izihlahla isihlahla esechena silusizo kakhulu emuntwini ogulayo.

Umuntu uvela egangeni ukuyazidingela amahlamvu akhe efuna ukuzelapha, uwathwele esandleni uyawachola chola ukuze ezelaphe eqeda lapho uyafaka esigubhini abesethela amanzi enathe

Eyinye imithi esiyisebenzisayo eyesintu iyabe igigiwe iyimpuphu. Eminye njalo bayaphongu womisa amahlamvu, engawoma bebe sebesebenzisa , abanye njalo ngabasebenzisa impande kumbe amaxolo ezihlahla.

Impande zesihlahlakazana esisithola egangeni esilamahlamvu amade aluhlaza ziyelapha kakhulu nxa umuntu ebulawa lizinyo. Uyabilisa impande abesemumatha amanzi ngemuva kwesikhathi izinyo liyathula ubuhlungu.

Izihlahla esizithola egangeni ezinye ziyabe zilamaxolo. Isihlahla somganu abantu bayathatha amaxolo aso besiyazelapha emakhaya ikakhulu omama abaqeda ukubeletha siyalapha kakhulu iqolo.

Egangeni sithole izihlahla ezinengi. Ezinye zilobungozi, ezinye njalo zilusizo empilweni zabantu. Ezinye ziyathela izithelo ezidliwa ngabantu. Ngakho izihlahla ezigcwele egangeni ziqakathekile empilweni zabantu.

Imithi eminengi eyesintu siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni . Abanye ngabathatha amaxolo, abanye ngabathatha impande abanye njalo ngabathatha amahlamvu, besiyawasebenzisa emakhaya nxa begula.